Alright now, list de various pipu dat needs your help dis month and what you can do to help each person? Well me as I dey like dis, I get plenty pipu, wey wey need my help wey wey I don plan to help dem dis month like dis I get plenty pipu but for now sha na three pipu I plan to help dis month you know sey de thing na small dem go dey do am. So dis month now de first pipu wey I get for mind wey I wan help na de elderly pipu you know those pipu wey don age, those pipu wey born our papa and our mama like dat our grand grand parents, na those pipu I get for mind to help, cause you know sey as dem don old like dis dey no get strength to do things on their own at dis time dey need support dem need pipu wey go dey help dem, even to operate phone incase dem need help emergency like dat dey fit just need pesin to call so na those kind pipu so I wan see I wan talk help, so how I wan take help dem na to dey visit dem you understand na on regular basis make I dey check on dem make I know how their health be, how dem dey do hope sey dem dey kampe and na to help dem dey go errand you know sometimes dis kind pipu dem dey need pesin wey dem go dey send make e help dem don one or two like dat you understand na. den also remember to dey help dem dey do some kind cleaning around so dat there house go take dey clean so dat disease no go reach dem. You know sey once disease reach dis kind pipu as dem don dey old like dis their body no go strong. To fight those kind disease again because dem don age so at least once de place dey neat e go help. Den de other set of pipu wey I wan help again you see pipu with disabilities pipu with disabilities dis kind pipu just like de blind person wey no dey see and de pipu wey no dey fit walk, pipu wey get ear problem, pipu wey get all those kind physical problem. Na those kind pipu I wan help again, like e get one wey dey my area like dis no be sey dey born am like dat but na when she dey young she she she do wan accident like dat, wey de thing come affect her leg she no dey fit waka like dis so like dis kind one how I wan take help am na to just see how I wan take reach out to her maybe all those. Make I connect am with therapist wey go help am all those physiotherapist. Dem go dey help her small small with hope sey maybe once she get therapist small small she fit start dey waka because accident affect am too much, so tey she no dey fit waka and I wan see how I wan take help <coughs> her when she need de help without any assumption you go understand na those kind pipu dem need help like even if to climb bike or to enter keke make dem go somewhere dey need pesin wey go assist dem. So I wan se how I wan take reach those kind pipu dem dey my area like dat I don see like two to three pipu, dis week de small thing wey I get I fit help dem small. Den de other pipu wey I wan help again you see pipu wey need financial help dis ones na dem plenty self pipu wey need financial help, as economy dey battle naso pipu need help every where every time, e get so many pipu wey need food to chop, e get so many pipu wey need clothes, e get so many pipu wey need place to sleep, so I wan see de little wey I get how I wan take ex ten d am help dem with food and also de cloth wey me ma I get. All those cloth wey I get if I fit share with dem so dat dem go get. I wan see how I wan take see even if na to talk to some of my pipu like dat we see how we go take donate something, take help those pipu.

Advise us on di different questions to ask before buying pet. Well, e get plenty question wey wey wey wey you need to ask o, before you go buy any pet keep for house. Di true be sey no be everybody fit take care of pet um so di number one question wey you suppose ask is why you even need dat pet, why you need am? Why do you need dat pet? Why you need am? Why you wan get pet keep for house? Na for companionship? You want mek di pet dey protect you ni? abi you need sometin around ni wey just like, na di number one question wey you need to ask be dat. Ehn, di number two question na ehm be sey, you fit commit to di pet long term? You know sey some kind pet den dey stay long like ma use cat for example, you know sey cat, e dey reach like ten to twenty years before den die, so, you fit, you fit take care of dat cat reach dat kind period of time? So, na anoda tin wey you need to check be dat. Den, you go, di di di number three question na um be sey, I get dat time for pet? You know sey, some pipu di kind work wey den dey do no go even give dem time to take care of dia pet, na di true be dat. E get some pipu wey dey fit comot from morning, maybe dat kind five sef, five a.m, den don comot leave dia house, den go japa go dia work, maybe go where den dey hustle, so, and dia coming back sometimes na around dat kind eight for night, so, those those those da da dat time wey den no dey around, who go take care of di pet, so na anoda question be dat wey wey wey wey wey you need to ask yourself, because you know sey pet, no be sey you go just carry pet keep for house, some of dis pet dey need, dey need to dey exercise dia body, dey need training,, dey need training. Some of dis pet dey need dis daily care, dey need socialization, dey need dis vet visit, so all those tins, dey need at ten tion, so you need to ask yourself weda you get dat time to give in to take care of dis pet. Den, anoda question wey you go ask again na ehm be sey, you fit afford to buy dat pet? You know sey pet no be just go buy pet carry keep for house, some pet den get food wey den dey chop, one kind particular food, di food wey you, wey be who hu human being, you dey chop no be ehm dem dey chop. So, you get money, and some pet sef den dey do life insurance for dem, shey you get, no be just to carry sometin keep for house, so you go check dat one too, weda you dey ok. Den, anoda question wey you go ask na um be sey, my house dey suitable to even carry dat pet? My house dey suitable to even carry dat pet? No be every house fit carry pet o, na di true be dat, no be every house fit carry pet. Den, anoda question wey you go ask again, um na ehm be sey, em pipu wey dey di house hope sey dey go dey ok wit you wey wan carry pet kon dey house, no be sey you go carry pet, whereas, maybe your brodas or your siblings, or your or your your children dey no like wetin you carry come, when you comot den go kon kill dat animal or sometin like dat, so, you gats dey sure sey, ehn, dat tin wey you wan go carry, you gats dey sure sey dem ma dey like am, den dey, una dey on di same page, shey you understand naw? Na anoda tin wey you need to consider again.

? Tell a various ways in which pipu engage in community service and how dis help to make de community better? Okay dem plenty wey wey pipu dey engage um for community service and those things wey de dey do e dey make de community better.? De number one wey me go talk about you see tutoring and mentoring, you see once you get those skills, once you you get experience all those students now wey get school work at least you go dey help dem, dey put dem through, dey guide youth in carrier choices and you know sey wen you do all dis one you dey help improve de educational out comes? for dat community, you go help improve de educational out comes for dat community and also you go build confidence and also you go break de circle of poverty through? knowledge. So at least, once once you carry all those student na keep dem, just give dem dat carrier teaching and mentor dem e go help dem wella and also we get community health service at least, dat one if you fit dey participate in mental health awareness event, at least helping at health clinic dat one go take improve public health and also e go provide access to some kind essential services like dat and again e go raise awareness about d critical issues wey dey happen and De other one wey I want talk about na to dey support de elderly and also de disable pipu, you know those old old pipu wey nor fit do things on their own, at least if you fit dey run errands for dem or you dey do some kind cleaning for their house or make you dey visit dem at least your presence matters to dem, at least e go make dem um smile small, you see dat one go help reduce isolation and also e go take enhance de quality of life and also e go also promote de dignity and respect for dat community. So na de few things wey me I get to talk about dis one be dat.

What are de best ways to give arms to de less privileged pesins around us? Okay um, dis, make we tok about dis less privileged pipu, how we wan take epp dem. We fit epp dem through cash donation, we fit epp dem through cash donation. Any small amount wey you give dis pipu directly, e go epp dem settle some of dia basic needs, um so. And we fit epp dem again through as in um through food and water. We fit dey distribute all dis nutritious meals, give dem make dem chop, and also make sure we get clean water give dem, and also, we fit dey package some kain food dey go give dem. Some of dis pipu because dem no get anytin wey dem see around dem, dem fit carry chop, and dat tin fit harm dia health system. You know sey dis pipu dem suppose dey take care of dia health as well. Den, we fit also epp dem. Maybe we fit buy cloth give dem or shoes wey dem go dey wear. E get e get one time wey I see pesin dey waka without shoe for my area. So, de one wey I get na so I carry give am. Because as um dey waka without shoe, hin fit march sometin, de tin fit cut am for leg. So, dat is why we need to epp dem with either shoe or clothes wey dem go wear. Dat one go epp dem wella. um Another tin wey I go like make we tok about na dia personal hygiene kit. some of dem dey no dey even baff. Some of dem dey no dey baff. Some of dem even if dem baff, dem go just pour water. Dem no get wetin to rub, dem no get soap, dem no get, dem no get sponge, dem no get toothbrush. All dis sanitary products, dem no get dem. So, sometimes, we go just buy dis tins. Na just to buy dis tins. We fit buy soap, we fit buy toothbrush, we fit buy all dis sanitary products, give dem. Den, we go teach dem how to how to use am, how dem go use am. So dat e go epp dia life, so dat all dis dirty around dey no go catch am. Den, sometimes again, we we suppose dey dey dey dey build shelter for dem oh. All dis local shelter. Make we just do where dem fit go dey stay, dem fit go dey sleep. Even if na dat small small mattress we get for dem. At least, some of dem, dem no get place to sleep. So, with dat one, dem fit sleep, get dia sef.